Dis picture dey show some group of people wey dey gather for one stage abi na platform wey dem dey stand on top as in dey wear traditional cloth wey look like say na yoruba abi na igbo culture. Di people dey stand, some of dem dey kneel down and dem dry look like dem dey participate for one ceremony or ritual. Di attire wey dem dey wear dey colourful and rich with patterns and design wey dey unique to di culture wey dem dey represent, for the left side of the picture of some people dey stand wearing um dem dey wear red dress, dem dry look like say dem dey watch di people wey dey kneel down for the right side, some people dey kneel down too wearing white robe, dem dey look like say dem dey pray abi dem dey receive blessing. One person wey dey stand for center of the picture dey wear white robe and na him dey look like say e dey lead di ceremony, him dry stand with e hand raise and he dey look like say him dey pray or him dey bless di people wey dey kneel down. Di background of di picture dey show one big screen wey dey display images and videos for the people, di screen fry show some people wey dey wear traditional attire and dem dey look like say dem dey participate for the ceremony wey dey happen for dat place. Di atmosphere of di picture dey suggest say something important and sackled, something wey scak wey dey very very important dey happen for día, di people wey participate for di ceremony dey look like say dem dey very serious and focus and wetin dey happen for dis place now na di ritual wey dey dey, na cultural tradition wey dis people get, dey for dey do something wey na wetin dem dey believe in as a people, as a culture na wetin dem dey do for dis place now because say na di way dem dey do am, di way día papá dem, día forefathers wey don live for día life before dem don dey do am so na why dem dey follow do am cos na di culture, na who dem bí bí dat. So di important of dis attire wey dem dey do bí say dem dey follow di footstep of dia Papa dem, dia forefathers, people wey don come before dem, di picture dey give us, tell us wetin dis cultural and spiritual practices di people dey participate in for dis ceremony, e dey show di importance of tradition and community for di people so base on dis picture, dis attire wey dis ceremony dey get so I think say the picture dey show say either di Yoruba people abi di igbó people depending on who did people really bi, e, di culture and tradition of dem kneeling down and um raising día hand and whatever dey happen for dis place dey very important to dem because dem dey serious and focus in di matter wey dey come to do for dis place.

Quality health care na kind health care wey dey improve patient outcome and dey satify patient and even make sure say di patient well, so one tin bi say quality health care dey safe because e go avoid injuries to di patient e go avoid make di patient dey hope and reduce di risk and no, e no go get harm, e no go cos any harm for di patient, the second one bí effectiveness, dis one na wetin dem don do over and over again, no ni say dem just won do am for di person and Dey make sure say dis patient wey dey sick well and di third one na patient centered, dis one concern, bí say e concern everything wey go make sure say di patient well and for dis one, everything wey dem go treat di person and give di patient go dey related to wetin e believe and wetin e value, dem no go just give am treatment because e need treatment but dem go make sure say na value treatment dem dey give dem. Another one bí timely, e no dey waste time, dem no dey waste time once di patient come, dem no dey waste time di time, na quick quick e go receive treatment (? pause) den another one bi efficient of quality health care bi say dem no go waste money, dem no go waste material dem no go waste día energy, dem go make sure say everything wey dem do, dem go arrange am well well where we say no any type or nothing nothing go waste. Di next one bí equitable, dis one ni say na treatment wey dem no, no matter how di person dey, no matter who di person place, no matter how di person bíg or how do person small, no matter di gender of di person, no matter di village or community wey e come ftom, no matter how you get money of you no get, na di same kind of treatment dem go give dem, dem go make sure say dey treat everybody equally, dem go make sure say as di person take need treatment na e dem take give am treatment. One tin about dis quality Healthcare bí say e go, if dem de do am well well go make Healthcare, ẹ go better Healthcare as it stand, di cure wey dem de give person go dey okay, another one bí say e go reduce all these error all these mistake wey dey occur for hospital and clinic. Another thing bi say e go even satisfy di patient well well and e go dey cos allow di patient make dem come clinic, make dem con checky día self, make dem call hospital con check día self, if dem know say dem o treat dem well, dem go dey come hospital well well, dem go dey con clinic well well, so quality Healthcare dey cool well well.

Choking na condition wey dey happen when something like food or object block where air dey pass enter body and e con dey difficult for di person to con breath and signs say person dey choke bí say e face go dey red, ẹ lip go dey turn blue, food or wetin dey e mouth go dey peel out, e go dey commot for día mouth, person ni go fit talk well well, e eyes go dey open and even e ni go know as e dey take do am, na dis sign, if another get dis sign near you, know say di person don dey choke and for people wey e no dey okay like dat wetin bí cos di tin be say if dem dey eat wetin dem no suppose eat, or dem dey distracted when dem dey eat or maybe dem dey press phone or dem dey watch movie, dem dey rush their food chop, na dis people wey, na di tin wey dey cos choke bí dat, people wey person no fit concentrate well well di person fit choke, other tin wey fit cos choke bí say, maybe person wey dey at ten d or may dey give care to di patient or to di person no too dey concentrate or no too know di kind position wey e suppose put di person, di person fit dey choke den another one bi say if di person no chewing di food well well, di person fit dey choke and if, you know say if person dey rush food now, no how e no go dey choke so, wetin caregivers go do take bi say, na to make sure say di care wey dem dey give person dey complete, dem no di kind food wey dem go give am and dem go make sure say dem dey with am when he dey chop make e no go rush di food, make e chew di food well well before e swallow am den maybe e o give dem small small food like dat small, dat spoon, dem go just put small food for inside, dem go allow am chop no bi say e go rush everything put for mouth. Den if somebody dey choke, maybe di person dey choke and e no dey around where hospita dey, dem fit call nine one one, na nine one one bí di number wey dem go call, d go still con at ten d to her and maybe, another tin wey dem fit do na wetin dem dry call CPR, maybe e don dey, ẹ don faint abi e bi like say e no dey breath well well, di tin wey you fit do na, you fit do CPR, and another tin you fit do na say you fit do abdominal trush, dat deals on bi say you go dey press di belle, di upper part of belle no bi the down belle, di upper part of di belle so Dat si food go quick commot and make sure say if you won do CPR, di person go lie down straight to avoid choking, na wetin you go do bí dat

Choking na condition wey dey happen when something like food or object block where air dey pass enter body and e con dey difficult for di person to con breath and signs say person dey choke bí say e face go dey red, ẹ lip go dey turn blue, food or wetin dey e mouth go dey peel out, e go dey commot for día mouth, person ni go fit talk well well, e eyes go dey open and even e ni go know as e dey take do am, na dis sign, if another get dis sign near you, know say di person don dey choke and for people wey e no dey okay like dat wetin bí cos di tin be say if dem dey eat wetin dem no suppose eat, or dem dey distracted when dem dey eat or maybe dem dey press phone or dem dey watch movie, dem dey rush their food chop, na dis people wey, na di tin wey dey cos choke bí dat, people wey person no fit concentrate well well di person fit choke, other tin wey fit cos choke bí say, maybe person wey dey at ten d or may dey give care to di patient or to di person no too dey concentrate or no too know di kind position wey e suppose put di person, di person fit dey choke den another one bi say if di person no chewing di food well well, di person fit dey choke and if, you know say if person dey rush food now, no how e no go dey choke so, wetin caregivers go do take bi say, na to make sure say di care wey dem dey give person dey complete, dem no di kind food wey dem go give am and dem go make sure say dem dey with am when he dey chop make e no go rush di food, make e chew di food well well before e swallow am den maybe e o give dem small small food like dat small, dat spoon, dem go just put small food for inside, dem go allow am chop no bi say e go rush everything put for mouth. Den if somebody dey choke, maybe di person dey choke and e no dey around where hospita dey, dem fit call nine one one, na nine one one bí di number wey dem go call, d go still con at ten d to her and maybe, another tin wey dem fit do na wetin dem dry call CPR, maybe e don dey, ẹ don faint abi e bi like say e no dey breath well well, di tin wey you fit do na, you fit do CPR, and another tin you fit do na say you fit do abdominal trush, dat deals on bi say you go dey press di belle, di upper part of belle no bi the down belle, di upper part of di belle so Dat si food go quick commot and make sure say if you won do CPR, di person go lie down straight to avoid choking, na wetin you go do bí dat

Burns na injury wey dey occur wen e expose to heat or chemical, dem for dey painful as some dey serious well well, how burns take dey occur, na different kitchen burn chicken purs burn, from kitchen accident from like when hot water or hot soup or hot oil pour for di skin, pour for body another one bí electricity, if light shock person, di person for get burn or all these strong strong chemical like acid if dem pour for person body, dem fit cos burn and one thing about dis burn bi say e get different degree, e get di first degree, e get di second decree, and e get di third degree, na as the burn take deep reach na e go determine di degree but I go just quickly talk on di first degree wey e bi say dis first degree na say di burn just affect only di skin of di body, ẹ no too enter well well, na just di skin not di body, how you take no say person get burn, you go dey feel di, di person go dey feel pain well welly, another tin bi say where dat tin pour or where di water or anything wey dat hot tin where e pour for di body, you go see say di place go dey red, ẹ go red well well, another tin bi say di place go swell, e go swell up, another tin, you know wetin dem dey call blister, you know if person, something burn person, that small tin wey e bi like bukety, wey e bi like water dey dey inside if you burst am go dey di person body, na so dem go know, dem dey know person wey get burn and one of di way to treat burn bí say, if person get burn, immediately, make di person put di part wey e take burn for tap water or put am inside water for like ten to fifteen minutes, make di person just, maybe for example, if na hand get burn, make dem shook that hand inside water for like ten to fifteen minutes may water just dey, may di hand just dey inside water den another tin wey e go do bí say make di person dey manage pain, dey manage pain, how you fit take manage pain, no bi say go just sit down dey say you dey manage pain you go find medicine dey use, find medicine, medicine wey det reduce pain you go use am, another tin be say if wound dey diae, you go find materials or anything wey no go stick di face of di wound for example now, you go find cloth wey you know say no fit stick, may no go gum, wey no go gum body na e di person go use den after dat one, you fit carry am go hospita, go and meet people wey dey concern with him, make dem help you check am, make dem treat am, so dat infection or disease or any kind of any um insect or anything no go touch di face den if dem dey treat am, dem go make sure say e no get scar, e no get face, if dem treat an well well, e no go get face at all and dem fit even do inter epidama???, dis one bí say dem go give am wetin go dey make sure say di skin go dry okay, e no go destroy di skin like using of hydr ten ma substance or treating dem di best way wey go take make am di way you want.

Third degree burn, na e dem dey call full thickness burn, dis one dey affect every layer of di skin and di tissue, dis burn Dey cause skin may e dry well well, si skin go bi like leather and di color of di skin self go change, e fit change to white, dark brown and di person self no go dey fill pain like day because everything wey e suppose feel pain din burn, damage no bi small because e go damage di skin, go damage tissue and even nerve may e no go dey feel anything again, even di scar wey di person go get, no bi small, another one bí forth degree burn, na dis one worst pass all di other burn because ẹ go damoge, damage almost everything for body, e go damage di skin, damage muscle, e go even damage organ, dis person no go even feel any pain again, no go feel anything because nerve wey suppose take feel something don burn, both di third and forth degree burn na e need urgent medical at ten tion, person wey get third and forth degree of burn, no go waste time to go see doctor and some of dem even go need do surgery, dem go need cut some of di part of di body commot so dat di person no go get plenty plenty infection or e get wetin dem dey call grafting, di part wey no burn, dem fit commot skin of di part wey no burn dem go attach am or join am for where di burn take happen, another tin bi pain management, dem go need give um pain management like medicine wey go reduce dia pain for people wey burn for di third generatioral, um di third degree burn wey dey feel pain, dem go need give am pain relief. Another one bi say rehabilitation center, some of dem go need go rehabilitation centre because, for example if burn affect leg, di person no go fit waka well well again, so na for rehabilitation centre dem go need help am arrange di leg wey e go still fit take waka small small. If dem no quick at ten d to di third and forth degree burn, ẹ fit cos plenty complication, e fit cos plenty wahala, because infection for enter, bacteria and fungal Dey fit enter dat one make e cos problem for di person and even some organ failure under forth generational forth degree burn, but that forth degree burn organ, maybe burn affect where organ dey, di organ burn affect di organ, di organ fit no work again and dis one go lead to long time problem

Malaria na disease wey dey happen after infected mosquito bite person and one tin to control malaria bi say you need control di mosquito because no how you go control malaria wey you no go control mosqui mosquitoe wey e dey cos am and mosquitoe get four stages, we get di lava, di egg, di pupper and di adult stage, na all dis four four tin, four four stage we need control not di no bí only one so I go first talk on how to control di egg, you see for you to control di mosquito egg, you must first clear your environment especially all dat water wey don stand tey tey for ground you suppose clear am up, that bucket where water dey wey water water, di water dem no use am and dem no throway am, di water just dey día for long, na all those, na Dat kind place mosquitoe egg fit grow so di first tin wey you go fit do bi say you go check your environment, any water wey you know say you no use or wey don stand long, throway di water, you see water wey dey inside bucket, water wey dey inside tyre, some place tyre dey dey, but just check your environment anywhere you see water wey don long, some persons na even pothole, all those hole hole hole wey di water no gree dry try commot all di water día, na how you fit take control mosquitoe egg bi dat, if mosquito egg no see water, e no o fit grow so wey di water. So another one na di lava and pupper, I go talk di two together because na di same way wey dem take dey control lava na e dem take dey control pupper so you fit use laviside, e get chemical wey dem dey call laviside, na dat laviside you go use control lava and di pupper, na e dey kill am then if na big water dey near you and you see say no how you fit control all di water, e get fish wey dem dey call lamborous fish, dis fish na majorly mosquito lava and pupper na e e dey chop, just put am inside water so once lava dey come inside di water, di fish go chop am and finally I go talk about di adult, di one wey don grow finish, na insecticide you go use and e get some smell wey e dey pursue mosquito, you fit get those kind of tin wey get those kind of smell wey dey pursue mosquito